Liboso na nga namoni eza ba beti ya ndembo ya maboko oye ba bengaka mwa na monoko ya lopoto baskete nde na moni yango ba telemi ba lati ba bilamba ya mosaka pe na bozinga namoni mibale ba misimbi na loketo nde namoni bango liboso na nga.

Liboso na nga na moni eza kisi . Kisi ya ko mela, kisi oyo ba bengango super appétit plus . Kisi oyo na moni ba komi biloko ya ba mbuma-mbuma mingi, kisi oyo o melaka yango soki oza na posa ya kolia, olie pe soki oza na makasi te na .

Liboso na nga na moni eza spaosapato. Wana eza moko ato wana eza na se nde na moni yango libosoyangasapato oyo eza kitoko te na moni sapato o eza na balangi ya moindo balangi ya pembe pe na balangi ya bwe nde na moni yango liboso na ngo.

Liboso na nga namoni eza ngulu, ngulu wana namoni eza na zamba nde namoni yango liboso na nga awa, ngulu oyo namoni eza na balangi ya moyindo nde namoni liboso nanga awa.

Liboso na nga awa na moni eza oyo ba bengaka na monoko ya lo poto logo. Logo wana na moni ba komi ecole universite de teknologie e de gestion nde na moni yango liboso na nga awa. Logo na moni eza na ba langi mibale na moni ba langi ya pembe pe na ba langi ya bozinga. Nde na moni yango liboso na nga awa.

Liboso na ngai namoni batu misatu bazolya biloko ya kitoko penza ezopesa posa yakolya moko liboso naye aza na molangi ya masanga pe azomela mosusu aza na talatala na mutu bazolya ba makemba, pondu pe na loso

Liboso na nga, na moni eza bakabati. Ba kabati eza pe place wana basalaka yango. Nde na moni yango ba kabati oyo eza kitoko kati na yango, batiaka ba buku ya kotanga, buku ya kokoma pe. Na moni bakabati oyo eza na balangi ya pembe, na balangi ya moindo, pe na balangi ya mosaka. Nde na moni yango liboso na nga awa.

Liboso na ngana moni motuka motuka monene motuka ya kitoko, motuka oyo ememaka biloko mingi pe namoni na sima na yango etie ba bengaka monoko ya lopoto contener, eza na ba langi ya motani pe na motuka oyo namoni eza na ba langi ya pembe motuka oyo ba bengaka yango iveco nde namoni yango liboso na nga awa. Penepene yango namoni ba matiti mingi pe na ba nzete, eza na bala bala ya mabele.

Liboso nangai namoni Mwana muke afandi nase pe Mwana wana azo tala biso aza na miso ya pembe pe na bilamba eza na ba langi mingi nde namoni liboso nangai Awa.